Kuni misilete leellannohu maxaafaho. Kuni maxaafino sidaamu afii maxaafa ikkanna konni maxaafi aana lowo geeshsha la"oommori lowo geeshsha dadillisinoe isino leellitaakki borronni borreessinoonni maxaafa ikkino daafira lowo geeshsha tashshi diassitinoe.

Tini misilete la'neemmoti kalaqote iseno qo'laantete yaamantanno qo'laanteno iima buuwate wolqa noose iseno kalaqote widira higge gaamantannote

kunni addi addi uudunichinninna addi addi muuronni bifinsooni baseeti. Addi addi qixxaawo hedhawo yannarano togoonni addi addi addi addi uduunnicho horoonsirattenni hee'noommowanna qixxesi'nayi hee'noommo base horoosi'ne biifisira danidiineemmo

Tini misilete la'neemmoti muziiqu uduunnichi giddo mitto uduunnicho ikkanna iseno muuziiqu giddo noo huuro biddi yitenna huurose tashshi assitanno gede ikkite fulatawo gede assate horonsi'neemmo uduunnichooti.

Kuni misilete leellanni noohu owaantete base ikkitanna tini baseno labballu umo mudhanno baseeti. Tini base kalaqamaserano labballoho lowo horo afidhawo gede kaa'litawo base ikkitino daafira lowo geeshsha hagiidhoomma.

Kuni misilete la'neemmohu gallanni mineeti isono minnoonnihu kinchunni ikkanna addi addi uduunnichono horonsi'noonni furchosino loonsoonnihu siiwilinniiti hoowesino hoowantinohu kinchunniiti

Murote lowoti horo noose iseno baatto hoshoshantanokki gede caale ikkite

Kuni misilete leellanni noohu rosu mineeti; kunino rosu mini umosi agarrenna biifinse loonsoonniho. illeteno ikko wodanaho lowo geeshsha tashshi asse hagiirsiissanno anino lae kae lowo geeshsha naadoommasi.

Kuni misilete leellanni noohu kalaqonna qoxeessa ikkanna kuni misilete la'neemmohu qoxeessaho ko qoxeessirano lowo geeshsha injaannokkiri leellanno konneno la"e lowo geeshsha dadilloomma wodani'yano giiraminno.

Kuni misilete leellannohu mininna biirote uduunnichi giddo mitto ikkanna isino loosaminohu haqqunniiti konneno la'e lowo geesha wodani'ya fooliishirino kunino illete la'nanni woyite lowo geesha biifadoho baxisannoho

Tini amma'note baseeti duuchu mannino amma'neewo amma'no garinni e"e maganinsara galata uyiiranno baseeti, misileete la'neemmo garinnino lowo manni maganonsa maga'nanni no.

Tini misilete leeltanni noori afantinno gashshaano ikkitanna insa noo baseno lowo geeshshano tashshi assitannote. albiidinsano badhiidinsano babbaxxitino midaadonsaa noorichino lowo geeshsha giddo foolishshiishannoho. Konneno lae lowo geeshsha naadoommansa.

Gobbankera lowo danni owaante noo lowori giddo faayimate owaante no hatteno afira dandiineemmohu faayimate oggeeye uyitenanketi

Kuni misilete iima la'neemmohu Lalli xaggichu dunno ikkanna mayimasinna ogimasi anfeemmo gedeti

Tini misilete la'neemmoti odoote odoo horoonsi'neemmohu addi addi mashalaqqe afi'noommota daga horoonsidhanno gedenna daga xunsite affanno gede horoonsi'neemmote.

tini misilete leeltannoti kalaqonna qooxeessaho qoxeessinkerano lowo geeshsha duucha kalaqo heedhara dandiitanno noonke kalaqo kayiinni dancha gede assine amandenna agarre horonsira hasiissannonke.

Tini godo'lete. Godo'lete giddo mitte urde ollollayi godo'linayi godo'leeti. Sidaamu daga giddo mitte godo'lete danaati. Iseno qaccete qaccete geeshsha leellinshayinna dagate mereero qeellayi gede ikkine godo'linanni godo'leeti.

Kuni misilete la'neemmohu sumuda ikkanna sumuduyiihu su'muno sidaamu midiiyi netiworke yaannoho isino bande anfe sidaamu midiiyi netiworke mayiimmasenna noo bayiicho anfeemmo gede xawisanno sumudaati

Tini misilete leeltanni nooti faashinete tini faashineno jajjaabbu manni uddiranno udaanno ikkitanna lowo geeshsha biifadote amankeno uddidhe nooti lowo geeshsha tenne faashine uddidhe biiffe no anenno lowo geeshsha baxissinoe

Tini misilete leellitanni nooti seennu ko'atteeti seennuno babbaxxitino base marawo woyite babbaxxitino yannara horoonsiranno ko'atte ikkitanna lowo geesha biifadote teneno la'e lowo geesha hagiidhoomma baxissino'eno

Tini daddalu horo afi'neemmo dogooti iseno sasu goomi bajaajeeti iseno horonsi'neemmohu baayichi baayicho haratenna hasi'noommo base rahenna muddamme iillineemmo gede kaa'litannonkete.

kuni misilete la'neemmohu supermarkeetete uduunnichooti, supermarkeetete afi'neemmo mirte ikkitanna horoseno lowo geeshsha supermarkeetenniti jawate.

Kuri misilete leeltanni noori adawu agarranoti, insano umonsa sayise uyite gobbansa manninsa keere agartanoreti insa la"ayanni lowo geehsha tashshi yiinoe ,insano mannu qooso la"anore ikkitino daafira lowo geeshsha tashshi yiinoe

Tini misilete la'neemmoti lalote giddo mitto laalcho ikkitanna su'miseno mixaamixote. Iseno horoonsi'neemmohu addi addi sagale horoonsi'neemmo yannara mitteenni karsise itate horoonsi'neemmo.

Tini misilete aana la'neemmoti lowo daganna maate nafaransanna qa'ensa biifisidhayi seessalicha assidha noore la'nanni hee'noommo insanno umonsanna qa'ensa mitteenni hiitto assine agadhinayro leellishshanno dagaati.

Kuni muronna laalote giddo mitto laalo ikkanna su'misino qosxaho yinanni. Isino afamannohu sidaami baattorano ikko babbaxxitino baserano ikkiro isi dayinohu faranjete shaanaati yanannaati. Lowo horono aanno. Maalahono ikko danahono dancha horo noosi.

Kuni misilete leellannohu muuziiqu uduunnichi giddo mitto ikkanna isino lowo geeshsha biifadoho. isono loonsoonnihu siwiilunni ikkanna lowo geeshsha baxisinnoe. nadoommasi.

tini misilete la'neemmoti faashinete, tini faashineno babaxewo wedelli horonsiraate uddiranina haranni biifanni seesawo uduunnichooti.

Gobbankera addi addi owaante afi'neemmo owaantete giddo faayimate owaante mitete hakko ha'ne owaante afi'neemmo woyte addi addi owaante faayimmate oggeeyye uyittanonke

Mininke giddo addi addi horote uduunnicho horonsi'neemmo kuni misilete la'nanneemmohu buna udu'linanni udulumattinna cu"asiiti isono horonsi'neemmohu buna udu'lateeti

Kuni misilete la'neemmohu addi addi daddalu sagle ikkittanna su'minsano shiqqote cororimaho barbarete woleno kore labbanoreti

Gobbankera maxaaffa duucha no. hatee maxaaffa horonssi'nemmohu duucha egenno afate. daganna dagoomu xagge afate, anffooommokkira afate maxaaffa nabawa hasiissanno.

Kunni misilete leellannohu egenshiishshaho. Egenshiishshuno babbaxitino basenni hasi'noomoricho afiratenna hasi'noomo base ranke mare iillate horoonsi'neemoho. Ikkollanna kayinni konni qooxeesira babbaxitinori karsi-burduuqu leellanni nooe daafira lowo geeshsha tashshi dassi'noe dadillisayo baseeti.

kuni misilete la'neemmohu gallanni mine ikkanna isino minaminnohu haqqunninna sabbuniiti isono minne biifinsoonihu haqqu furcho ganne ikkanna hoowesino qorqorrote huxxinoonnite.

Tini misilete la'neemmoti murote murote giddono mittikki muro ikkitinotinoti bunu murooti aanaho misilete garinni la'neemmoha ikkiro le'ino bunanna duucha guma amadino buna leellishannonke misileeti

tini misilete la'neemmoti giwirinnu hodhishshaati iseno timmatimete iseno loonsoonnihu gadawe darre gadawu daninni loonsooni.

Tini misilete leellitannoti baadi xaggaati. Tini baadi xaggano lowo jifono ikko horo afidhinote. Tini jifo afidhino yoommahuno babbaxxitinno garinni bikkine uyinayikkita ikkitino daafira lowo manni jifamara dandaanno. Konni daafirano lowo geeshsha dinaadoomma.

tini baadi xaggaati. summiseno xeena addaame yaamantano iseno horonsi'neemohu godowu gajaajjoranna babaxewo xibbira horonsi'neemmo horonsi'neemmo yannarano bikkine horonsira hasiissannonke .

Tini misilete leeltanni nooti babbaxxitino amma'no ledo agarooshshe assitannori adawu agaraanooti. Tini adawu agaraanono gobbankera lowo horo uyitanno mannaati. Insara yaadeemmari hashshano barrano yitukki loossanno daafira qiiduno ikko babbxxiwo qarri jifaansakki gede dadilleemma. Hakkuyi kairi kayinni insari lowo geeshsha tashshi assannoe

Kuri misilete aana la'neemmori adawu agaranoti adawu agarano keeru ba"akki gede alalitenna qorqortanni horo uyittanoreti

Tini misilete la'neemmoti sagaleti su'misi waasaho, sidaamu budu sagaleti isono loonsannohu weeseteniti iso loonsanni gari lowo geeshsha diniqanoho.

Tini misilete la'neemmoti keeke murtanno mannota ikkanna insano odoote leelitanni noo mannaati odoono duuchu manni afeyookkirenna maccishsheeyookkire xunseyookkire afaayo gede kaa'litannota ikkitanna odoo lowo horo noosete

kuni misilete aana leellanni noohu bunu mine ikanna lowo geeshsha seesenna biife nooho anino illete laeenna lowo geeshsha baxisinoe wombarra ofolitino gari lowo geeshsha tashshi assannoho konninni kainohunni naadoommase.

Kuni misilete la'neemmohu giwirinnaho giwirinna horoonsi'neemmohu addi addi muronna laalo kaase lossiratenna addi addi muronna laalonni lowo horo afirateeti

Kuni misilete aana leellannohu mini saada giddo mitticho ikkanna isino lukkichoho isono isino lukkichoho isono lowo geeshsha biifado ikkanna noo base kayiinni lowo geeshsha tashshi diassirannote tenne baseno lae lowo geeshsha dadilloomma.

Kuni misilete la'neemohu womashshanna maala ikkanna daga ayyaanu iillano woyte wote fushidhe lalu maala ittano su'masino qircaho yinanni

Kuni misilete leellannohu egenshiishshaho. Kuni egenshiishshino qaaqquullu uduunne hirrayi mine kulannoha ikkanna lowo geeshsha tashshi assannorino heereennasi kayinni badheeno ikko albaa leellanmo caalinna uduunnichi shiimare nadeemmakki assinnoe.

Kuni misilete Leellannohu giwirinnaho. Konni giwirinniwiinnino lowo manni baattosira waa goshooshe giwirinna loosiranna laoomma. Kuni giwirinnino lophote lowo geeshsha tashshi assannoha ikkanna te basera kayinni xuraamo waa laeenna dadillisinoe.

Kuni boohaarshu baseeti konne bohaarshu basera konni bohaarshu basrea addi adi gobbanninna addi addi quchuminni gamba yitino mannooti fooliishshidhayiinna teesse ofollite addi addi horo afidhawo baseeti.

Gobbankera lowo dano saada no. Kuni misilete la'neemmohu daguncho ikkanna isino gobba saadaati. Wolqano lowoti noosi. Aanasino babbaxxitino dana afirinnoho.

Tini misilete leeltanni nooti laalote. Tini laalono lowo horo afidhinote. Iseno babbaxxinnorichira horoonsi'neemmo. Konni daafira tini laalo afamasenni kaiwohunni lowo geeshsha hagiirraamete. Lowo geeshshano tenne laaloyi kainohunni naadoommase.

Tini murote giddo mitte muro ikkitanna iseno weesete iseno horonsi'neemmohu addi addi yannara wi'la kalaqantawo yannara ikko jilu heerawo yannara hogaseno horonsi'neemmo.

Kuni misilete aana la'neemohu muuziiqu Uduunich giddo mittikiha ikkanna isino su'misi maikaho yamamano maikuno horonsi'nanihu Huuro goshooshe seekine maciishineemo gedena Lowo geeshsha huuronke liltawo gede assanno.

Kuni misilete la'neemmohu daddalu base ikkitanna addi addi laalonna addi addi muro abbine loonseemmona looso minshummokkinni daddalo minshummokkinni loonseemmo gede leellishshannonke misileeti.

Kuni misilete leellanni noohu daddaloho. Kuni daddalino babbaxxino uduunne abbine hirrayi base ikkitanna, kuri uduunnino babbaxxinno horo aannoho. Kuri ikkollana kayinni konne uduunne lae arrishshote wora hasiiseyookki basera worroye daafira arrishsho hiiqqaqqitaa daafira lowo geeshsha dadilloomma yaadoommano.

kuri misilete aana leellanni noori muuziiqu uduunneeti insano babbaxitinio dana afidhinoreeti kurino laeenna wodani'ya lowo geeshsha hagiidhino kuri loosano lowo geeshsha tashshi assitannote lowo geeshsha baxissinoe.

Afanitino gashaanonna annuwa lowo geesha gobanikkera hasiissanno mannati insanno addi addi horro uyiitano insanno gobankera lowo faaya looso loosse sa'awo mannootaati.

Kuni misilete la'neemmohu dubbu saada giddo mitto ikkanna su'misino doobbichoho, dana waajjo ikkanna isino lowo wolqanna waajjishawo hirbi noosi

Kuni misilete leellannohu egenshiishshaho. Kuni egenshiishshino lowo geeshsha gottiima basera nooha ikkanna lae dadilloommari kayinni dubbu giddo noo egenshiishsha ikkasi afe lowo geeshsha dadilloomma. Giddoono babbaxxitino haqqe afantino.

Tini misilete leeltanni nooti addi addi adawu agaraano gamba yite poletiku daafira hasaabbanni noo hasaawa ikkanna polotikuno gobbate lophora lowo geeshsha duucha horo noosi daafira lae hagiidhoomma.

Kuni misilete leellanni noohu maxaafaho. Kuni maxaafino lowo geeshsha egenno afi'neemmo gedenna budenke harunsineemmo gede leellishannoho. Tenne horo afireemmaha maxaafa ikkinno daafira lowo geeshsha hagiirru macciishshamannoe. Isino biifado maxaafaati.

Kuni misilete leellanni noohu muuziiqu uduunnichooti. Kuni muuziiqu uduunnichino mannu macciishshe dandaannokkire macciishshawo gede huuro ledde macciishshishshawo uduunnicho ikkanna kuni heerasinnino lowo manni horo afirannoha ikkino daafira kuni afamasura lowo geeshsha hagiidhoomma. Tashshino yiinoe.

Kuni misilete leellanni noohu kalaqo ikkanna ko kalaqino lowo geeshsha biifiwoho. Babbaxxitinno basenni dange la'nayi hagiidhinanni baseeti. Anino konne laeenna lowo geeshsha tashshi yinoe. Isino baxisannonna tashshi assanno bayichooti.

Tini misilete leelitanni noot supermaikeetete mirite ikkitana tinino uminikera horonisi'neemote tenne afireno lowo geesha lowo manni hagiidhano iseno biifadonna tashi assitanote giwisaarino noori dinoosete

Kuni misilete leellanni noohu egenshiishshaho. Kuni egenshiishshino xagichu duuno kulannoho. Xagichu mineno leellishannoho. Konni egenshiishshira laoommari kayinni lowo geeshsha tashshinna lowo geeshsha hagiirsiisanno baseeti.

Tini misilete la'neemoti minunna biirote uduunich giddo mitto ikkana iseno uurrinshu saaxine yaamantanno iseno horoonsi'neemmohu uddi'neemo uduuneno ikko addi addi woraqata whoddate horoonsi'neemmo.

Kuni misilete la'neemohu xoqqixoqqe haayishayi no beettooti. Xoqqixoqqe hayiishasinni loosu ayiiriynena loosoho noo bayiichosino lellishinonke isino looso mishikkinna worbimatenninna jawaantete loonsiro lowo baayiicho iillinayitano kawaanni rosisinnonke.

Kuni Misilete leellanni noohu sumudaho Kuni sumudino lowo manni afeekkiha afaranna hasiisaasi base mare iillaa gede leellishaasi sumudaati kuni sumudino heerasi afe lowo geeshsha hagiidhoomma lowo geeshsha tashshi yiinoe.

kuni misilte aana leellanni noohu kalaqonna qooxeessaho ko qooxeessirano babbaxitino haqqe weese utu leellanno tenne basera waajjishaaerinna dadillisaaeri giwisinoeri heeriro haqqete giddo weese afamaseeti konni daafira lowo geeshsha dadilloomma.

Kunni misilete la'neemohu kallaqamu waati kunnino kallaqamaho yine manu angayi loossameokiha ikkeo daafira kallaqamaho yine woshinnanni wayi kunnino iimidi diraaha ikkanna direno uullaanni dooga sufire haranoho.

Kuni misilete leellanni noohu muuziiqu uduunnichooti. Insano duucha uduunne ikkitanna biifaduulleho. Kurino lae afiroommaro yaanno wodani'ya insa lea lowo geeshsha hagiidhino. Insano baxissinnoe.

Kuni misilete la'nemmohu sagale ikkanna. Sagale tenne loonsoonnohuno weesete waasinniiti. Kuni waasino sidaamaho qara sagale ikkanna su'masino omolchoho yinanni.

Tini misilete la'neemmoti kiristiyaanu ammanora mittimmansa leellishshawo kowaare ikkitanna insano amma'note bayiichcho ganba yite maganonsa galaxxitanninna faarsidhanni leeltanno

tini misilete leeltanni nooti biifado baseeti babbaxitino haqqenninna leemmunni seesiinsoonni mini kuni lowo geeshsha illeteno baxisannoho babbaxewo mannino daye fooliishshiranno base ikkitinohura lowo geeshsha hagiidhoomma lowo geeshshano baxissinoe.

kuni misilete leellanni noohu gallanni mineeti kuni minino manchu beetti heera hasiissanno heeraa mine ikkanna illete la'nanni wote kayinni tashshi assannori dinosi konne mineno loonsoonni gari lowo geeshsha dadillisannoho ani lowo geeshsha dadilloomma.

Tini misilete la'neemmoti sagalete iseno addi aadi babbaxxitino sagale ikkitanna addi addi yannara jilu yannaranna babbaxxitewo yannara horoonsi'neemmo sagallaati

Kuni misilete leellannohu boohaarranni mereershaati. Kuni lowo wedelli boohaaranno base ikkituron, kayinni tashshi assannorenna naandaayere dilaoomma. Korkaatuno babbaxxitino laalonninna muronni base seesiinsanniri dileellinoe.

kuni misilete aana leellanni noohu rosohonna rosaanote tini rosaanono lowo geeshsha baxissannoreeti yoomma korkaatino lowo basenni gamba yite dagge egenno afirate bayiicho amadde rossanni noore lae lowo geeshsha hagiidhoomma insano naadoommansa.

Kunni misillete la'neemohunni bununna sagalete mine ikkanna lowo manni horo horoonsirao baseeti hakuno bunnanna hurbaate hurbaaxao basee ikitanna xeenunna arishote yannarano ofolle caa'lao bayichooti.

kuni misilete aana leellanni noonkehu seesallicha uduunnichooti kunino illete la'nanni woyite lowo geeshsha tashshi assanno kayiinnilla shiima geeshsha dadillisinoehu konne seesallicha uduunnicho bushshu aana worroonniti dihagiirsiissannote.

kuni misilete aana leellanno bayiichi lowo geeshsha biifadoho isono babbaxitino muronninna laalonni hakkiino sa'ne biifaddu hoccinni biifinsoonni baseeti konneno laeenna wodani'ya lowo geeshsha hagiidhino.

kuri misilete aana leellannori budinsa garinni biifado udiinne uddire leellanno mannaati budensa leellishirannoreti kurino gobbanke udiinne uddidhe lowo manninna lowo daga lae affannonke gedenna baddanonke gede assanno uduunne uddidhinore lae lowo geshsha hagiidhoomma.

Tini misilete leeltanni nooti owaantete baseeti. Babbaxxitinno owaanteno afi'nanni base ikkitanna tenne owaantete baseno lowo geeshsha biifado assine loonsoonni. Konne baseno lowo geeshsha agarrenna babbaxxinno garinni loonse biifinsiro konni aleenni biifado ikkanno.

Tini misilete la'neemmoti ko"attete ko"atteno horonsi'neemmohu qa"ete hee'neemmo woyiitenna mine mine milli yineemmo woyiite ko"atte horoonsi'neemmo fanancho ko"atte horoonsi'neemmohu lekkanke fooggaluyi gooffaakki gedeeti

Giwirinna horonsi'neemmo woyite arri yannara waa afi'neemmokki woyite waayi eellinni tuubbotenni waa goshoonshe abbine gibrinunni addi addi laalo fushshira dandineemmo.

kuni misilete leellanni noohu gallanni mineeti konne mineno minnoonni gari lowo geeshsha dadillisannoho koee kuii ledo gamba assine minnoonniha ikkino daafira lowo geeshsha ruukkashshao base heedhanno gede assino konneno lae ani lowo geeshsha dadilloomma.

Kuni misilete la’neemmohu umu dananchi daafira leellishshanno misileeti, iseno umu dananchose biifisidhenna seesse leellitanno. Iseno biifisidhewohu budu uduunnise ledo buduyiiha umoho wodhinayha uduunnicho wodhitewo daafiraati.

rosu manchu beettira heshshosi suwiisirano doogo ikkina rosiino mannichi maree iilawi tashshi assawa ikewootai rosisaano rosisaanoke daninni rosoommo koni dafira kowicho loneemmo baesera lowo ooso rorusu hodhishsha affiraate minira dodaananna gagaabbana la'neemmo

Kuni misilete la'neemmohu hijaaraho. Isino loosaminohu addi addi siwiillanninna kinnatenniiti. Horo aannohuno babbaxxitino horo adhineemmo gedenna babbaxxitiwo owaante uyinayi base fa'nate horoonsi'nanni.

Tini amma’note giddo mitte amma’nooti. Iseno musiliimete ammanooti. Ammanote giddo ammano no yinayiite giddo mitte ammano ikitanna insano wole wole amma’no gede uminsa budi garinni amma’nonsa horonsidhanno.

Gobbankera hayyonna budu no. Hayyonna budu giddo tini misilete la'neemmohu budu uduunne ikkanna su'miseno meemote. Meemo horoonsi'neemmohuno waasa meemiissirate ikkanna meemo loonsannihuno haanxichunniiti.

Kuni misilete la'neemmohu baadi xagicho ikkanna, isino annuwinkenna albi manni horonsi'ranni daayino xagichooti, su'misino xenaddamtete yaamammanno, iseno godowu gameranna babbaxxewo xibbira horonsi'neemmo.

tini lan'emmoti muurote iseno sumiseeno weesete yinanni iseeno horosinannihu babbaxitino hororaat hoggiseno ikko hammichu hanxxichiseeno waasiseno lowo horo aano sidaamu buddira qara sagaleeti

Tini misilete la'neemmoti baattote ofollase garaati. Tini baattote ofollase garino dhaggeeffachishawo garinni ofollino. Ilaalunna baatto taalonna gottiima ikkite ofollitawo gede asse dhaggeeffantayi garinni kalaqiwose kalaqooti.